Ekifaananyi kino kiraga amazzi nga kuliko ebiti ebigwa ku mazzi okwo ku nnyanja, ebiti ebyo ebibeera ku nnyanja nga bigudde mu mazzi wakati. Ndabako ekinyonyi ekyali kiyimiridde ku kiti ekyo, ekinyonyi kino nkiraba nga kino kimbaatakabuzi; kye ndaba mu kifaananyi kino naye nga kirabika obudde baakwata ekifaananyi kino ng'obudde bwa nzikizazikiza.

Ekifaananyi kino kiraga abantu basatu kuliko omusajja, omwana n'omulala nga balaga bali mu lyato naye ng'akaato kano ng'akaato kano kalaga nga kayita mu mugga oguli mu kisaka basaabalira ku mu ku lyato eryo naye nga guli mu kisaka omugga ogwo.

Ekifaananyi kino nnengera omusajja naye ng'alabikako kitundu kya wakati kyokka. Omutwe tegulabika, amagulu tegalabika naye ng'omusajja ono alaga akutte essimu ye eya sseereza ng'alabika era ayina by'ali mu kukebera ku ssimu ye.

Ekifaananyi kino ndaba abaana abasatu. Waliwo ali mu ssaati emmyufu, endala eri mu bukuubokuubo, nga balabika basamba mupiira naye omupiira guno we bagusambira waliwo waya ezaanikiddwako engoye era kuno ndabako sitookisi ez'abaana abasoma, ez'ekikuubo ekyeru n'ekikuubo ekya bbululu.

Ekifaananyi kino kiraga ekinyonyi ekiri ku mazzi nga kiseeyeeyeza okwo. Ekinyonyi kino kifaananamu ng'embaatakabuzi bw'efaanana.

Ekifaananyi kino kiraga abaami basatu, ndabawo ente nga kiraga nti abaami bano baali mu kikomera ky'ente oba tuluyite olugo omukuumirwa omukuumirwa ente, nga balabika baali baagala kuziggyamu okuzifulumya mu lugo olwo.

Mu kifaananyi kino ndaba omukyala ayambadde busuuti erimu ebya kyenvu n'ebiddugavu. Ayimiridde ku kayumba akabeeramu we baggyirako ssente oba we bateerako akaliko erangi eya kyenvu, mulimu n'ebigambo ebya langi eya bbululu; akutte akaveera akaddugavu.

Ekifaananyi kino kiraga omuntu oba omule omulenzi ng'ali ali mu mu mu mu nnimiro ayina bw'akuula oba nga ngeri ya butungulu nga bw'ali mu kukuula mu nnimiro.

Mu kifaananyi kino ndabamu ggaali y'omukka, ndabamu eggaali y'omukka ng'erabika nga yali etambula. Eri waggulu eri nnengera ebire, nnengera ebire nga birabika byali wa walako gye biri.

Mu kifaananyi kino ndaba omukyala ng'ali ku kyuma, bino bikalimagezi kye bayita ekya kompyuta. Ndaba kw'ali alina by'akolerako.

Mu kifaananyi kino ndabamu emiguwa, emiguwa gino eminene gye batera okukozesa naddala nga basi nga ku maato ago amanene agabeera ku gayanja aganene. Agaato ago ge basi ge basibisa. Ge basibisa ku bi ku bi ku bigundi, ge basibisa ku ebyo ebyato oba emmeeri. Olumu ge basiba bagakasuka okusiba mu nnyanja omwo.

Mu kifaananyi kino ndaba abo ndabawo ekisaawe, waliyo emiti kuliko waliwo ekisaawe, waliwo abantu bangi nnyo ate nga balaga bajaganya. Oba omupiira bali baguwangudde? Ndaba nga bali mu kujaganya ku lw'obuwanguzi bwe baali batuuseeko. Bambadde bambadde kiragala, abambadde kyenvu.

Ekifaananyi kino kiraga, ndaba ebi ekidomola, ndabawo ppipa. Ndaba nga ki walaga nga ewantu we bafumbira omwenge ogunywebwa ogwo walagi.

Mu kifaananyi kino ndaba ennyanja eriraanye ekibuga. Ekibuga kiri ku mabbali g'ennyanja, kirimu ebizimbe ebingi ennyo naye ng'ate waggulu w'ebizimbe waggulu w'ekibuga kino, nnengera olusozi; olusozi olunene.

Ekifaananyi kino kiraga enjuki eyali egenda okugenda ku kimuli. Ekimuli kino ekya kakobe, ng'enjuki ebuuka egenda ku kimuli ekyo ekya kakobe.

Ekifaananyi kino kiraga akayumba akakyamirwamu ke tuyita akaamugwanya naye nga kalekeddwa kaggule era nga kalimu n'aw'okusitamwako buno obuzungu obw'ebbakuli, si buli nga buli obwaffe obunnansi.

Mu kifaananyi kino ndaba omwami ayina omupiira gw'emmotoka nga kirabika ali mu kugukanika. Ndaba nga we bakanikira ndaba ng'ekifo we bakanikira emmotoka kubanga ndaba ono ali mu mupiira gw'emmotoka alabika ali mu kugukanika. Eri nnengereyo ne kappikipiki; ekifo kino walabika bakanikirawo ebidduka.

Ekifaananyi kino kiraga omusiri gw'emmwanyi, kibala eki omusiri gw'emmwanyi naye ng'emmwanyi zino zikyali nto tezinnaba kwengera; zikyali mu langi eya kiragala ng'era bwe zibeera nga tezinnaba kwengera kufuuka kuleeta langi emmyufu.

Ekifaananyi kino ndaba omuntu asitudde omupiira ku kigere kye era ng'alabika ali w'ali ttaka n'ekifaananyi kye era nga kiraga ekintu kye kimu, kisitulidde omupiira ku kigere kye.

Ekifaananyi kino ndaba akapande ka ssomero Kalushaga Community school kasimbiddwa naye nga kalabika kali kasimbiddwa mu bu mu bu mu ki mu bu mu kiragala omulungi. Kirabika keetoolo keetooloddwa obutonde obulungi kuba ndaba kiragala omulungi mwe kali mwe kaasimbibwa

Ekifaananyi kino kiraga ekisolo ekimanyiddwa nga ki kimpanze oba ekizike nga kirabika kiri mu kkuumiro ly'ebisolo, nga kikutte ekyokulya. Ekyokulya ekyo kiri mu kkala eya kyenvu.

Mu kifaananyi kino ndaba Omuzungu aleze omwana we alabika wano amukuba akaama, amukomba ku kutu, kwe kumukuba akaama. Batudde wano ewaka waabwe amuleze, amukomba amuku amukomba ku kutu; kwe kumukuba akaama.

Kifaananyi kino ndaba ekimuli ekiriko enjuki naye ekimuli kino kiri mu mu langi eya kakobe mm mulimu n'obweru obutonotono kusinga kkala eri mu ya kakobe.

Ekifaananyi kino kiraga ekibiina ky'abantu abaali bakuŋŋaanye nga bakuba ebivuga ebinnansi ng'abalala bazina. Kati nga waliwo n'abaali bakuŋŋaanye nga balaba, bali wano wansi w'omuti, ndabawo ennyumba eyali tennaba kuggwa, enzimbe n'amatoffaali naye nga tennaba kuggwa.